Kaɗan daga cikin tsorace-tsoracen da manoma suke fama da shi ah ah suke fuskanta a gonakin su, kamar haka na ɗaya, akwai rashin ruwa wato fari manoma suna tsoron kar ruwan sama yai ƙasa da buƙata wanda zai iya hana amfanin gona girma da kyau na biyu, cutar shuka da ƙwari ƙwari da cututtuka na iya lalata amfanin gona su hana girbi me kyau na uku, sata satar amfanin gona wasu manoma suna fama da matsalar sata daga ɓarayi ko dabbobin da suka shiga gonakin su wanda hakan babban ƙalubale ne a gare su na huɗu, rashin ingantacen kasuwa idan farashin kayayyakin gona ya faɗi manoma kan yi asara wanda hakan ba zai yi musu kyau ba. Na biyar, akwai matsalar tsaro a wasu yankunan manoma suna fuskantar barazana daga ƴan fashi ko masu garkuwa da mutane ko kuma rikice-rikice na shida, matsalar kayan aiki, rashin injina waɗannan suna ɗaya daga cikin ƙalubalen da mutane sukan fuskanta a yayin wannan aiki na gona Allah kasa mu dace.

eh akwai raunuka? akwai raunuka da ake samu a gona da wasu mutane ke ɗauka cewa sai masu maganin gargajiya ne zasu iya warkar dasu misali irin waɗannan raunuka sun haɗa da cizan maciji wasu mutane suna ampani da ganye ganyaye ko magunan gargajiya dan cire gubar maciji raunin da ya sahpi aljani ko iskokai? a wasu yankuna idan mutun yaji rauni a gona kuma yana pama da ciwo mara dalili ana iya danganta shi da aljani sai a nemi boka ko malan don magani? gurɓacewar jiki daga abu mai guba wasu suna ampani da maganin gargajiya don wanke guba daga jiki idan sun sha ruwan da ke da guba ko sun ci abinci mai illa?? yankan aikin gona da baya warkewa idan mutun yayi yanka dagar iya rasa ranshi a garin a garin wannan raunuka da suke samu yanzu kaman misali idan kunama ta harbi mutun wasu suna ampani da ruwan kunaman sai su pasa ta su goga a ciwon wannan su kan ce wai yana magani sosai haka nan kuma yayin da akai um maciji ya sare ka wasu su kan yanka kunaman idan suka su kan yanka macijin idan suka yanka macijin sai su rataye shi a ƙofar gida su kan ce wai duk macijin da yazo shigowa gidan ya ga wannan mataccen macijin to zai ce wannan wurin ba mahallinsa bane ba bari ya bari ya wuce yana da kyau mutane su rinƙa kiyayewa kuma su tabbatar suna tapiya da wannan akwatin na neman agajin gaggawa domin ko a cikin gona wannan abu irin wannan zai iya samunka

Ga wasu shawarwari ga matashin manomi kan yadda ze kasance cikin aminci, kuma yasan yadda ze magance gaggawar lalura a gona, sanya kayan kariya ka tabbatar kana sanya takalminrroba, safar hannu, da hular kariya, don gujewa rauni ko haɗari. Na biyu: A kula da kayan aiki kar kayi amfani da kayan aiki kamar wuƙa, reza ko inji, ba tare da sanin yadda ake amfani da su ba, a duba su sosai kafin amfani da su. Na uku: Guji amfani da magungunan gona ba tare da kariya ba, idan zaka yi amfani da maganin ciyawa ko ƙwari, ka sanya abun rufe fuska ko safar hannu don gujewa shaƙar guba, haka nan bayan ka gama amfani da shi ka tabbatar da cewa ka wanke hanninka kafin nan kazo kai wanga ga baki ɗaya.. Na huɗu: Ka kula da dabbobi idan kana da dabbobi kamar shanu ko dawaki, ka kula da motsinsu don kada su cutar da kai sabo

Mutane a cikin al'umma sina amfani da hanyoyi na gargajiya don dawo da ƙarfi bayan sun yi dogon aiki a gona, ga wasu daga cikin waɗannan hanyoyi: Na ɗaya shan abinci da abubuwan sha masu gina jiki, kunun tsamiya ko kunun gero, yana temakawa wajen rage gajiya da kuma dawo da kuzari, fura da nono wannan yana ƙarfafa jiki, kuma yana maye gurbin ruwan da ya fita daga jiki, shan ruwan kwakwa ko ruwan dabino yana taimakawa wajen dawo da kuzari da kuma rage gajiya, cin tuwo da miya mai gina jiki misali tuwon dawa, tuwon gero, ko tuwon masara tare da miyar kuka, ko miyar taushe, ko miyar kuɓewa, suma duk waɗannan abincocin yana dawo da kuzari, shan ruwan zafi da citta da kayan ƙamshi, wasu suna shan shayi da citta da ganyanyaki kaman misali su lemu, su gwaiba, suma yana temakawa wurin dawo da ƙarfin jiki da aka rasa.

a aƙwai lokuta da dama da mutane ga mutane ke faɗuwa saboda gajiya mai tsanani musamman ma a lokacin aiki me wahala kamar noma gini da sauran aiyuka masu nauyi wannan yana iya faruwa sakamaƙon rashin ruwa a jiki gajiya me yawa rashin ishasshan barci yunwa ko kuma zafin rana me tsanani me ke faruwa bayan mutum ya faɗi saboda gajiya na farko idan aƙwai mutane a kusa mutane kan garzaya su taimaka masa ta hanyar ɗaukarsa daga inda ya faɗi zuwa gurin da yafi ƙwanciyar hankali ana iya shinfiɗasha a kan katifa ko a kan tabarma musamman idana a ƙarƙashin inuwa ne inda iska zai ringa hurashi zaiji daɗin sosai gaske na biyu bashi ruwa idan rashin ruwane ya haddasa hakan sai a bashi ruwa sha kamar ruwan sanyi kunun tsamiya ko fura da nono domin ya samu auki ƙwanciyar hankali allah ubangiji kasa mudace yana da kyau mu dinga kiyayewa saboda lafiya me lafiya ɗan sarki ne

A cikin al'ummammu akwai abinci da abubuwan sha na gargajiya da ake amfani da su don rage gajiya da dawo da kuzari, waɗannan abinci sina bada ƙarfi ga jiki, kuma suna temakawa wajen farfaɗo da wanda ya gaji. Na farko: Akwai abinci masu rage gajiya da ƙara kuzari, akwai tuwon gargajiya, tuwon dawa da miyar kuka, yana da yana da sinadaran da ke bi ke keba jiki kuzari cikin s cikin sauri, cikin sauri. Tuwon masara da miyar taushe wannan yana da sinadarai masu gina jiki, yana temakawa wwurin rage gajiya, tuwon gero da miyar kuɓewa ana yawan ci domin yana ƙarin sinadaran dake taimakawa wajen dawoda ƙarfi, abinci masu sauri fatan Allah ubangiji ka yaye mana dik abinda ze dame mu, kuma sannan ko gona mutin ze tafi yana da kyau mutin ya tafi da ruwanshi a cikin gora, yana yi yana kurɓa.

Cikin al'umman hausawa manya kan ba matasa shawarwari masu muhimmanci dan su sarrafa kuzari yayin aiki a gona domin kada s gaji da wuri ko su sama matsala ga wasu daga cikin irin nasihun da ake basu na farko, kada a yi aiki ba tareda nutsuwa ba manya kance aiki ba gudu bane hankali akeyi dashi wannan na nufin kada mutum yay gaggawa koya tura kansa fiye da karfinsa na biyu yin aiki cikin shiri anan shawartar mutane shuyi shirin abinci suyi shirin abinci mai gin a jiki da ruwa kafin su fara aikii domin samun kuzari a tabbata an samu isashen hutawa da barci sosai kafin aje gona na uku, yin aiki a lokaci mai daɗi a fi yin aiki da sassafe koda yamma dan goje ma zafin rana mai tsanani dake gajiyar da jiki saboda idan wanda ake cutar da jiki

Mutane na yanke shawaran inda zasu haƙa rijiya ta hanyoyi daban daban kamar haka: Na farko nazarin ƙasa ana duba irin ƙasar da ake san haƙa rijiyar, domin tabbatar da tana da damar riƙe ruwa. Na biyu: Kallan alamu na halitta ana duba wuraren da tsire-tsire ke girma da kyau ko inda ake samun ruwa sama me taruwa cikin sauƙi. Na uku: Taimakon masana masana kamar injiniyoyi ko masu binciken ƙasa na amfani da kayan aiki na musamman domin gano inda zamu samu ruwan ƙarƙashin ƙasa mai yawa. Na huɗu: Tso tsof Tsofaffin al'adu da ƙwarewa wasu mutane na amfani da hanyoyin gargajiya kamar kallan yadda dabbobi ke tafiya ko yadda wasu tsire-tsire ke girma a wuri. Na biyar: Gwajin gwajin haƙa ƙanana wasu waɗannan idan mutin ya dage Allah kuma ya temake shi yai haƙi ze iya samun ze iya samun daman dacewa da samun ruwa me kyan gaske a rijiyoyi ba tare da an dinga samun matsala ba.

A al'adun gargajiya uuuu akwai wasu imani da ake da su gamai da haka rijiya kuma wa'yannan imani suna babbanta suna babbanta daga yanki zuwa yanki, ga wasu daga cikin su na farko sada zumunci da albarka a wasu yankuna ana ganin cewa rijiya da aka haka dan amfanin jama'a tana kawo albarka ga mai ita da kuma al'uma gabaki daya na biyu zabin rana da wata wasu mutane suna da imanin cewa yana da kyau a fara haka rijiya a wasu ranaku na musamman na musamman ko a lokaci wata yana cikin wani matsayi domin samun ruwa mai al'barka na uku sadakat sadaka da kariya a wasu wurare anayin sadaka ko addu'o'i kafin a fara haka rijiya dan samun kariya daga aljannu ko muyagun ruhohi da ake tinanin suna zaune a kasan kasa na hudu na wuri daban suna da imani daban-daban gamai da haka rijiya wadannan imanin sun samo asali ne daga dogon lokaci ne, da abubuwan da suka faru a baya akwai hanyoyin gargajiya da mutane ke bi dan tabbatar da cewa rijiyar da za a haka tana da al'barka kuma ba za a haifar da matsala ba ga wasu daga cikin imani da al'adu na daya zabin rana da lokaci mutane da dama suna da imanin cewa kowani rana aka fara haka rijiya awasu awasu a wasu yankuna ana yarda cewa fara haka rijiya a ranakun laraba da juma'a tana kawo albarka yayin da wasu ke gujewa ranakun litinin da alhamis wasu kuma na duba matsayin wata inda ake cewa lokacin wata yana faruwa yafi kyau fiye da lokacin da yake raguwa na biyu tabbatar da tsarkin wurin a wasu al'ummomi kafin a fara haka rijiya ana yin addu'o'i yin faishin ruwan tsafi ko kuma yin hadaya misali yanka rago, akuya ko zakara anayin fara na hudu hanyoyin gano inda ruwa yake kafin a fara haka wasu mutane na amfani da hanyoyin gargajiya dan gano inda ruwa yake a karkashin kasa wasu suna amfani da sandar ganye ko katako idan ya motsa ko ya, ko ya juya a wani wuri to ana yarda cewa ruwa yana kasa a wurin wannan hanya ana kiranta da a wasu al'ummomi

? ana tabbatar da cewa ruwan rijiya da aka haƙa da hannu ya kasance mai tsafta kuma lafiyayye ta hanyoyi da dama ga wasu hanyoyin da ake bi na farko zaɓin wurin da ya dace a haƙa rijiya nesa da bayan gida bokiti bokiti, wuraren zubar da shara da inda dabbobi ke zama don gujewa gurɓatar ruwan a tabbatar da cewa an haƙa rijiya a wuri mai tudu dan yana hana ruwan sama ko datti shiga na biyu kyakkyawan gina rijiya layin katanga a saka bulo ko siminti a cikin rijiyan dan hana ruptawa da kuma hana ruwa mara kyau shiga rupin rijiya ayi mata murpi ko mur ko rupin da zai hana datti ƙwari ko dabbobi kai har ma da ƙananan yara shiga ciki gudanar da magudanar ruwa? ayi magudanar ruwa da zai hana ruwa taruwa a kusa da rijiyar domin rage hatsarin ƙazanta zance akwai abu yana kusa dashi wannan rapi ɗin shi wannan rijiya ɗin? hakanan kuma ya kasance bayan gida akwai tazara me nisa tsakanin inda ake ban ɗaki da kuma shi wannan rijiya saboda shi wannan kasancewan ban ɗaki kusa da rijiya zai iya gurɓata wannan ruwan sha mutanen da suka ma mutanen da suke kusa su rasa yanda zasu yi?

Ana amfani da hanyoyi daban daban domin kula da tsafta da gyaran rijiyoyi da aka haƙa da hannu domin tabbatar da cewa ruwan da ke cikinsu ya kasance mai tsafta kuma lafiya kuma mai lafiya, ga wasu daga cikin hanyoyin: Na farko gyaran rijiya akai akai a tsaftace rijiya akai akai domin cire tarkace, laka, yashi, da duk wani datti da zai iya gurɓata ruwan, idan rijiya ta cika da laka ko yashi ana iya amfani da injin tsotso tso tsotso ko gug ko guga domin cire su, a tabbatar a tabbatar da cewa bangon rijiya yana da kyau, kuma baya fashewa domin hana shiga ƙazanta daga ƙasa a tafasa ruwan kafin a sha idan akwai shakku kan tsaftarsa. Na huɗu gina magudanar ruwa a kusa da rijiya ayi amfani da siminti ko dutse domin gina magudanar ruwa a kusa da rijiyar domin hana ruwan sama ko ƙazanta shiga ciki, a guji barin ruwan a guji barin ruwan shaƙuwa a kusa da rijiyar domin rage haɗarin gur gurɓatar ruwa. Na biyar binciken rijiya akai akai a duba ko akwai ɓarna ko fashewa a cikin rijiyar da aka iya barin ruwa mara tsafta ya shiga ciki, idan ruwan rijiyar yana canza launi ko wari a duba dalilin sannan a tsafaceshi kafin a cigaba da amfani da shi. Na shida: Kare rijiya daga gurɓacewa kada a kusanto rijiyar da gurɓataccen ruwa wurin amfani, yana da kyau a rinƙa kiyaye haƙa masai kusa da rijiya, haka nan ma kwata me zurfi yakan iya kawoma rijiya matsala, saboda haka idan aka guje waɗannan abubuwa za'a zauna lafiya ba tare da damuwa ba.

ba ni da kwarewa kai tsaye wurin koyi, kogi ko rafi amma mutane da dama suna da abubuwan da ba za su taba mantawa ba a kusa da wa'yannan wurare misali wasu suna tina lokacin da sukai wanka ko iyo a kogi tare da abokai da iyale suna jin dadin yanayi da ruwa mai sanyi akwai masu tunawa da kamun kifi inda suka samu babban kifi ko sukayi gasa tare da dangi wasu suna uku, wasu kuma suna da abubuwan bantsoro kamar haduwa da macizai kwari masu hatsari ko kuma ko kusan nitsewa a ruwa a wasu al'ummomi kuma mutane na tuna bukukuwa ko al'adu da aka saba gudanarwa a bakin ruwa ka mar bautar ruwa ko yin addu'a domin albarkan ruwa bani da kwarewa, bani da kwarewa kai tsaye a wurin kogi ko rafi amma mutane da dama suna da abubuwan da ba za su taba mantawa ba akusa da a kusa da irin wadannan wurare misali wasu na tina lokacin da suka i wanka ko iyo a kogi tare da abokai da iyali suna jin dadi yayin da ruwa mai sanyi yake yake wanke musu jukkunansu akwai wasu akwai masu tinawa da kamun kifi inda suka samu babban kifi ko sukayi tsere tare da dangi wannan bukukuwa na na kamun kifi wani abu ne da ba za su taba mantawa da shi ba saboda mai ne sun ci babbar gasa sun kamo babbar kifi wanda babu wanda ya iya, wanda ya samo babban kifi irin wannan wasu kuma suna da abubuwan ban kamar haduwa daa wanda wannan babban alfahari ne a gare su da kuma danginsu gabaki daya hadari aruwa wasu sun kusan nitsewa ko sunga wani ya fikanci hatsari wanda ya sa suka fi kula da wannan ruwan zurfin haduwa da dabbobi wasu sun yi karo da macizzai kwari ko wasu halitu masu ban tsoro yayin da suke bakin ruwa tarihi da al'adu a wasu al'ummomi kogi na da mahimmanci wajan bauta addu'o'i ko gudanar da bukukuwa na gargajiya saboda haka wannan kadanne daga cikin abubuwan da yake mutum ba zai taba mantawa da su ba a kogi ko a rafi

Bani da kwarewa kai tsaye amman mutane da dama amman mutane da dama suna sun lura da sauye-sauye a koguna ko rafuka tsawon shekaru ga wasu daga cikin sauye-sauyen da ake fiskanta na farko raguwa ko gushewar ruwa a wasu wurare koguna da rafuka sun ragu ko ma sun bushe tsaf saboda karancin ruwan sama sara itatatuwa ko yawan amfani da ruwan dan noma da masana'antu wasu koguna sun zama kanana saboda kwararar yashi da laka wanda ke hana ruwa gudana kamar da na biyu gurbacewar ruwa ana samun kasantar ruwa saboda zubar da shara sanadare daga masana'antu ko magungunan feshi daga gonaki wasu koguna sun canja launi ko wari saboda gurbatawar mu da mutane ke yi na uku karuwe saboda sara itatuwa saboda sara itatuwa da ingantaccen shirin gine-gine a bakin goguna ana samun ambaliya fiye da da wanda ke lalata gonaki gidaje da hanyoyi wasu koguna suna fiskantar rugujewa inda gefan kogin ke yanke ke yankewa saboda kwararan ruwa wanda ke haifar da asaran filaye da gine-gine canjin halittu da rayuwar dabbobin koguna tasirin cigaban burane da kuma gine-gine sanyi sanyi sauyin yanayi da tasirinsa sauyin yanayi yana shafan yadda ruwan sama yake sauka wanda ke haddasa karancin ruwa a wasu lokutan ko kuma yawan ruwa da yake haddasa ambaliya yawan zafin rana na kara sa ruwan kokuna na kauracewa cikin sauri wanda ke rade yawan ruwan da ke da akwai

Bani da kwarewa ta kai tsaye amman mutane da yawa syuna jin tsoro gama da kogo, koguna da rafuka saboda dalilai daban-daban ga wasu abubuwan da suke tsoratar da mutane a bakin kogi da rafi na farko nitsarwa da hadarin ruwa yawan zurfin kogi ko rafi na haddasa nitewa ga wadanda ba su iya iyo ba ko kuma idan an kwararo da ruwa ta yi karfi wasu koguna suna da kananan ramuka masu zurfi da ke iya jan mutum kasa a lokacin da damina a lokacin da damina ruwa kan karu, alokacin damina ruwa kan karu sosai kuma gudanar sa na iya zama hatsari na biyu hadarin dabbobin ruwa wasu koguna suna da macizai masu guba wanda ke iya cizan mutum idam bai yi takasantsan ba akwi koguna da ke da ki na farko nitsarwa da hatsarin ruwa zurfin kogi wasu koguna suna da rami me zirfi da mutum ba zai iya ganiba daga sama idan mutum ya fada a wannan bangaren yana iya wahalar fita gudun ruwa mai karfi wasu koguna da rafuka suna da gudu mai karfi musamman bayan ruwan sama ko lokacin damina wanda zai iy janyo mutum ko abun hawa ya nitse ruwan duhu da cike da cike da ciyawa wasu koguna suna da ruwa mai duhu kokuma cike da ciyawa da ke iya kama mutum a kafa wnda ze iya hana mutum motsi cikin ruwa ruwaye masu canzawa wasu kokuna suna iya zama masu kwanciyar hankali wani lokaci ama daga baya su fara tafiyar karfi, sabida sakin ruwan dam ko kuma sauyin yanayi na biyu dabbobin ruwa masu hatsari macizai wasu koguna suna da macizai masu guba wanda ke iya cizan mutum idan idan suka ji damuwa kifaye masu iya cizo akwai kifaye kamar kamar kada da suuuuuu tsari a wasu koguna da ke iya kai farmaki ga mutane kanan haluttu masu cututtuka wasu kwayoyin cuta na rayuwa a cikin ruwan kuma suna, suna rayuwa a cikin ruwa kuma suna iya haifar da cututtuka idan mutum ya shiga ko ya sha ruwan da baida tsafta

Yadda kogi ko rafi ya shafi rayuwata kogi ko rafi nada mahimmanci sosai a rayuwar mutane, kuma yanada tasiri da hanyoyi daban daban ga wasu daga cikin hanyoyin da kogi ko rafi ke shafar rayuwata: Na farko samarda ruwa dan rayuwa koguna da rafuka suna bayar da ruwan sha, wanda ak amfani da shi a gida dan girki, wanka da tsafta, ruwan da ke fitowa daga koguna yana taimakawa wajen noman rani, wanda ke bada amfanin gona kamar: Shinkafa, masara da kayan lambu, akwai lokuta da dabbobin kiwo ke cin moriyar koguna, saboda suna samun ruwa me tsafta dan sha. Na biyu sana'a da hanyoyin rayuwa wasu mutane sun dogara da koguna wajen kamun kifi wanda ke zama hanyar samun abinci da kuɗi, koguna na taimakawa a sana'o'in gargajiya kamar busar da gishiri, wanke fata da sa gurɓacewa to se ki bashi ya sha da gurɓacewa saboda haka yana da kyau a ringa kiyaye wane irin ruwa ne zamu ringa yin amfani da shi kuma wasu abubuwa ne ake jefawa a koguwunnai.

Fatana ga makomar kogi ko rafi. Kogi da rafuka suna da matukar mahimmanci ga rayuwar alʼumma amma suna fuskantar matsaloli kamar gurɓacewa, ambaliya da bushewa. A nan ga wasu abubuwan da nake fatan su faru domin inganta makomar koguna da rafuka. Na farko, tsaftace koguna da kare muhalli. [Huum] Ina fatan mutane za su daina zubar da shara da sinadarai a cikin koguna domin kare lafiyar ruwa. Akwai buƙatar a samar da shirin tsaftace koguna domin hana su gurbata da datti ko magungunan gona. Gwamnati da alʼumma su haɗa kai wajen shuka bishiyoyi a bakin koguna don hana su bushewa da rushewa. Na biyu, kare koguna. Na biyu kare koguna da ambaliya daga bushewa. Akwai buƙatar a gina alʼumma. Na shida, kogi a matsayin wajen tarihi da alʼadu. Ina fatan koguna za su ci gaba da zama wajen gudanar da bukukkuwan gargajiya da alʼadu na alʼumma. A kiyaye tsoffin alʼadun da ke da alaƙa da koguna domin su zama abin koyarwa ga matasa. A gudanar da shirye shirye na wayar da kan jamaʼa kaman yanda za a kula da koguna domin amfanin kowa. Ina fata koguna da rafuka za su ci gaba da wanzuwa cikin tsafta da albarka domin amfanin alʼumma da muhalli. A yi ƙoƙari wajen kiyayewa, tsaftacewa da amfani da su cikin hikima domin mu domin mu zuriyarmu mu ci gaba da amfana daga garesu. Idan har aka kiyaye waɗannan to za a ga ci gaba da alfanu masu albarka saboda ai ba burin kowa ne a ce yau kogi ya ƙare ba. Idan har ya idan babu ruwa a kogi to a za a samu matsaloli ba ɗan kaɗan ba.

abincin da nafisan saya lokacin damina aƙwai wasu nau'ikan abincin dake ƙara daɗi saboda yanayin sanyi na da kuma wadatar amfanin gona ga wasu daga cikin abincin da nafiso na siya a wannan lokacin na farko aƙwai tuwo da miya mai ɗumi tuwan shinkafa da miyar kuka a lokacin damina tuwan shinkafa da miyar kuka na da mutuƙar daɗi saboda yanasa jiki yaji daɗi kuma yana da lafiya kuka na da amfani sosai domin yana da sinadaran dake ƙarfafa garkuwar jiki a lokacin sanyi tuwan masara miyar taushe damina lokaci ne da masarake girma sosai a don haka tuwan masara da miyar taushe na daga cikin abincin da ake ci sosai yana da da ɗ yana daɗi musamman ida aka zuba ɗanyar kuɓaiwa da kayan lanbu kamar alayyahu da tafarnuwa na biyu danbu da kayan itatuwa banda wannan ma aƙwai farfesun kayan ciki idan mutun yayi farfesun kayan cikin shi yaɗan sa ƴan ganyayyaki a ciki zai ƙara mai lafiya ciki lafiya baka lafiya a gefe kuma idan mutun ya haɗa da shayin na'a na'a shima wannan baƙaramin gamsarwa yake dashi ba

abincin da ake samu kawe a wasu lokutan shekara a kasuwanninmu a kwai wasu nau'ikan abinci da ba a samunsu a kowani lokaci na shekara wasu daga cikinsu suna samuwa ne kawai a lokacin damina wasu kuma a lokacin bazara ko rani ga wasu daga cikin wadannan abinci da lkutan da ake iya samunsu na farko amfanin gona da ake samu kawai a lokacin damina awai danyan masara danyan masara tana fitowa ne a lokacin damina tsakanin yuni da satimba ana sooyata ana gasata ana dafata tare da kwa-kwa ko ayaba ganyan zogale ganyan zogale yana yoyuka sosai a lokacin damina ana yin miya da shi ko a dafa shi ko a, ko acikin dambu yana kara lafiya domin yana da sinadarin akwai wani sinadari da yake furanda furndabino furan dabino ana samun furan dabino alokacin a lokacon azimi kawai ana ci koa hada shi da nono yana temakawa wajan karfafa garkuwan jiki da bada kuzari tsire da balango a yawaicin a yawaicin wurare ana yawaitar sayar da balando da tsire alkacin bukukuwa da dare hakan yana faruwa ne musamman a lokcin salla ko bukukuwa irin su biki da suna kunin aya da na tsamiya kunun aya na samuwane alokacin damina da azimi saboda yana bada kuzari kunin tsamiya kuma yana yawaita a lokacin zafi domin yana sa jiki ya samu sauki daga gumi a kasuwa ba kowani irin abinci ake iya samu ba a kowani lokaci wasu na fitowa nekawai a lokacin damuna wasu a lokacin rani wasu kuma a lokacin bukukuwa abinci irin su mangwaro gwi gwai saboda haka yana da kyau mu kiyaye irin abincocin da jikinmu yake bukata Allah ya sa mu dace amin

Yadda ake ajjiye abinci lokaci don abincin lokaci dan amfani a tsawan shekara akwai wasu nau'ikan abinci da ake samu ne kawai a wasu lokutan shekara kamar kayan lambu kayan itatuwa da amfanin gona dan kada su lalace, ko su kare a kasuwa ana amfani da hanyoyi daban-daban na ajiya da adanawa domin su kasance masu amfani a duk shekara ga wasu hanyoyin da ake amfani da su dan adana wadannan abinci na farko busar da abinci busar da abinci hanyace mafi sauki da ake amfani da ita tunda dadewa dan adana abinci na dogon lokaci busar da kayan itatuwa mangwaro, gwaiba ayaba da abarba suna iya bushewa a rana ko a tanada yin garin abinci wata hanya ce da ake amfani da ita damin a saukaka adanawa da amfani garin tumatur da barkonu ana busar da tumatur da barkonu su zama barkonu sannan a markada su, su zama gari domin su dade ana amfani da garin timatir da barkonu wajan dafa miya ba tare da wahala ba garin aya da garin kunu ana markada aya gero da dawa domin a samu garin yin kunu da ko fura wanyan hanya tana ba da daman yin kunu ko fura a kowani lokaci ba tare da wahala ba na biyar yin man kayan itatuwa ana iya sarrafa kayan itatuwa kamar abarba maangoro da gwaba zuwa ruwa-ruwa domin su dade ana dafa su da suga da ruwa har sai sunyi kauri sannan a ajiyesu a kwalba hanyoyi aje abinc dan dogon lokaci hanya ce da take temakawa wajan rage asara da karewan abibci a kasuwa hanyoyin kamar busarwa daskarewa yin garin abinci ajiya a buhu ko kwandon kasa da sarrafa su zuwa ruwa-ruwa suna da matukar amfani

Wasu abincin gargajiya da ba a cika samu a kasuwa ba yanzu a da akwai wasu nau'ikan abinci na gargajiya da ake ke sayarwa sosai a kasuwanni amma saboda amma saboda zamani canjin al'adu da shigo da sabbin abinci daga waje wasu daga cikin waɗannan abincin sun fara ɓacewa daga kasuwa ko kuma ba a cika samun kamar da ba ga wasu daga cikin abincin gargajiya da ba a cika sayar da su a kasuwa kamar da ba na farko waina da garin wake a da waina da a da waina da wake na daga cikin abincin da ake sayarwa sosai a kasuwanni yanzu kuma sabbin nau'ikan ƙosai wanda ake saka nama ɗin nan a tsakiyar fulawa da kuma wani filawa da ake yin shi kamar ƙwallo sun fi shahara don haka waina da sai dai mu ce Allah dai shi kyauta amma dai kam akwai buƙatar waɗannan abubuwan gargajiyan saboda samar da jiki mai inganci da kwanciyar hankali

Mafi tsadar abinci, abin mafi tsadar abincin lokaci da na taba saye, akwai wassu nauʼukan abinci da ake samu ne kawai a wasu nauʼukan shekara kuma saboda yawan buƙata da ƙarancin samuwa suna yin tsada sosai a kasuwa. Ga wassu daga cikin mafi tsadar abincin abincin lokaci da na taba siya Na farko akwai mangwaro mangwaro yana dadewa yana yin tsada musamman idan lokacinsa bai gama zuwa ba ko kuma lokacinsa yana ƙarewa idan har ba'a idan har ba a tsakiyar lokacin sa ba sai a ga ana sayar da shi da tsada sosai, a wassu lokuta mangwaro ɗaya kaɗai na iya kaiwa kimanin kwandon tumatir. agwaluma agwaluma abinci ne da a ke samu kawai da lokacin bazara Amma kuma duk da tsadansu ba shine zai hana mutane su saya ba saboda su more kan su saboda su huce ma kan su takaici. Haka nan akwai tuffa, shi ma tuffa wani wani ganyay nauʼkan abin sha ne wanda ko ma lokacinshi din ne yana da tsananin tsada amma kuma yanayin yadda mutane ke son shi tuffa ɗin haka nan mutane ke daurewa suke sayenshi komin tsadanshi saboda shi dai tuffa kamar yadda aka sani yana dauke da sinadarai na kara ma jiki kwarjini da Kumari.

Wakokin haihuwa a al'adummu suna da mahimmanci sosai kuma suna dauke da sakwanni na fata da albarka addu'a godiya da fatan yawaitar zuri'a ga wasu manyan jigogi da ke cikin wadannan wakoki na farko neman albarka da haihuwa a yawancin wakokin haihuwa ana rokan Allah ya albarkaci mace da haihuwa ana yin wadnnan wakoki domin fata da addu'ar samun zuri'ar da za ta dore san da za ta dore sunan iyali misali ya Allah ka bamu 'ya-'ya su cika gidajen mu ya Allah ka bamu 'ya-'ya su cika gidajanmu da farin ciki muna rokanka da zuciya daya ka albarkaci zuri'anmu na biyu go da rera su na daya a wasu yankunan ana yiwa mata masu ciki wakokin temako wasu yankunan mu samman a arewacun Najeriya da nijar ana rera wakokin gargajiya dan kwantar da hankali ga mace mai ciki anayin hakan domin ta sami kwanciyar rai ta guji tsoro kuma ta haihu ciin sauki misali ki kwantar da hankalinki haihuwa albarka ceeee Allah ya baki da sauki yasa kiyi shi a lafiya na biyu a wasu yankunan ana rera wakoki lokutan haihuwa a wasu kauyuka matan da ke temakawa mai ciki wato unguwan zoma da man unguwa suna rera wakoki domin karfafa mom karfafa mata su karfafamata masu na kuda misali kiyi hakuri ki dage jaririnki yana zuwa zai cika gidanki da farin ciki Allah ya baki da sauki wadannan su ne kalan wakokin da mata sukan rerawa ita wannan mata mai nakuda sabida ta kwantar da hanalinta ta gane cewa ba wai, ba wani abu bane ba da yake zai zo mata karshen rayuwarta

a yawancin al'adun hausawa ana rera waƙoƙin haihuwa ko wanzuwa alokacin alokutan bu kukuwa kamar haka na farko bikin aure ana rera woƙoƙkinn dake kƙarfa fa soyayya da fatan samun zuri'an da ta dace mutane sukan rera wannan waƙaƙokin a lokutan da suka kamata na biyu bikin suna ana rera wa ƙoƙi ƙoƙi donin murnar haihuwan jariri da fatan albarka ga mahifan da kuma shi wannan jariri mafi yawanci a waƴannan lokuta mata ne sukan rera waƴannan waƙoƙi suke sam barka da kuma fatan ALLAH shi raya abun da aka haifa na uku bukukuwan gona a wasu al'adu ana rera waƙoƙin dake batar al'barkar ALLAH wajan noma da kuma haihuwa saboda yayinda yayinda yara kanyi tsalle tsalle suna murna saboda waɗannan kiɗe kiɗe da da nishaɗe nishaɗe aina nishaɗi ne ba ɗan kaɗan ba

a al'adun gargajiya waƙoƙin haihuwa sunada mahimmanci wajen tabbatar da girbi mai al'barka a wasu yankuna ana yin waɗannan waƙoƙi a bukukuwan noma domin al'barka domin roƙon al'barkar ALLAH ko iyayen giji su sa anfanin gona ya bunƙasa da yalwa mai al'barka ga wasu daga cikin mahimman waƙoƙin haihuwa wajan noma da girbi maial'barka na darko roƙon al'barka ga anfanin gona waƙoƙin haihuwa suna ɗauke da roƙon albaka ]?] domin anfanin gona yayi kyau a wasu yankuna ana rera waɗannan waƙoƙi kafin shuka kafin ayi shuka yayin da ake yin shuka da kuma bayan an girbe anfanin gona domin nom neman kariya da annoba da cututtuka na biyu jawo ruhin iyaye

a waƙoƙkin haihuwa ana gadar da su ana gadar da su daga tsra zuwa tsara a lokacin al'adun hausawa da na wasu al' ummomi manya ne ke koyar da yara waɗannan waƙoƙi ta hanyar rera su alokutan bukukuwa bikin aure bikin suna da sauran muhimman lokuta hanyoyin isar da waƙoƙin haihuwa daga zuri'a zuwa zuri'a na ɗaya ta hanyar bikin ta hanyan bikin aure alokacin da akeyin bikin aure manyan mata sukan rera waɗoɗin haihuwa domin aibarkaci domin al'bar domin ya al'barkaci amarya da fatan samun ida fatan samun zuri'a mai al'barka yara mata sukan koyi waɗannan waƙoƙi tta hanyan sauraro da shiga cikin waƙa a hakali a hankali na biyu taha a haka wanda ma bai iya ba zai zo ya ƙware na hu siffofin wa waƙoƙin al'abrka karin sauti ana yawan anfani da kaɗe kaɗe kamar kalangu kukkuma da molo don ƙara ƙatfin waƙa zantuka masu ma'ana wa ƙoƙkin sauna wa ƙokin suna ɗauke da karin magana misali, rawan sama, ruwan sama yayi kyau ya zubo da albarka dawa tayi kauri masar tayi ƙaura tatsuniya da tarihi waɗannan wa ƙo ƙi suna ɗauke da labarun kakani ko abubuwan al'ajabi dasuka faru a da na biya ƙalubale da da kiyaye su rashin masu ci gaba natasa suna ƙin koyon waɗannan waƙoƙi sabida sauyin zamani dakuma shiga cikin al'adun yammacin duniya gurɓacewan muhalli ragewar aikin noma da kuma ƙaura daga

Akace shin waƙoƙin haihuwa yana da tasiri? ƙarfin tasiri wajen samun haihuwa? A al'adun gargajiya waƙoƙin haihuwa su na da mahimmanci wajen neman albarka da bunƙasa zuri'a duk da cewa kimiyya bata tabbatar da cewa su na iya janyo ciki ka tsaye mutane da yawa su na yarda cewa su na da tasiri ta hanyoyi daban-daban. Wannan tasiri na iya kasancewa ta fuskan ruhaniyya zamantakewa, ƙwaƙwalwa da kuma lafiyar jiki. Na farko, tasirin waƙoƙin haihuwa ta fuskar rohaniyya. A wasu al'ada, ana ɗaukar waƙoƙin haihuwa a matsayin wata hanya ta jawo albarka da Allah, ko ruhohin iyaye, da kakanni. Ana yin waɗannan waƙoƙi domin roƙon Allah ya bama ma'aurata 'ya'ya da ta ƙi ɗaukan ciki. saboda wannan damuwar zai cigaba da yaɗuwa um zai ci gaba da damunta a duk lokacin da ta tuna halin da take ciki. A ƙarƙashin wannan an sauke lamba: A. Kiyaye darajar mace, a gargajiyra Hausawa da wasu al'adu ana amfani da waƙoƙin haihuwa domin ƙarfafa gwiwar mata da kuma nuna musu cewa Allah ne fa ke bayarwa da haihuwa kuma a lokacin da ya so. Wannan yana rage baƙin ciki da damuwa da mace ke fuskanat idan bata haihu ba. Sai B. Haɗin kai da tallafin iyali waƙoƙin haihuwa na iya zama wata hanya ta ƙarfafa soyayya da fahimtar juna tsakanin ma'aurata da dangin su. a asu bukukuwa ana rera waƙoƙin haihuwa domin nuna wa mace cewa tana da tallafi daga iyalinta da sauran mutane. Sai na huɗu, um tasirin waƙoƙin haihuwa a lafiyar jiki. Wasu masana, sunyi imanin cewa waƙoƙin da ake

? A cikin noma na gargajiya da na zamani ana amgani da kayan abinci na halitta domin ƙarawa ƙasa albarka da kuma haɓaka girbin amfani gona ga wasu daga cikin kayan halitta da ake amfani da su wajen yin takin zamani a Hausa a ƙasar Hausa na ɗaya: kashi kashi da da kayan da kayan dabbobi kashin shano ana amfani da shi domin ƙarfafa ƙasa musamman wajen noman masara, dawa, da wake kashin kaji yana da wadataccen sinadarin Nitrogen wanda ke taimakawa shuka shukara amfanin gona girma da sauri. Kahin Raƙumi da Akuya yana da amfani wajen ƙara ƙarfi ga ƙasa a wuraren da ƙasa ke da ƙarancin sinadarai??? haka nan kuma kashi da kayan dabbobi a mastayin taki dabbobi suna taka muhimmiyar rawa wajen samar da taki mai inganci ga wasu daga cikinsu yadda ake amfani da su kamar misalin kashin shanu yana da yawan sinadarai wanda ke taimakawa shuke-shuke su girma da wuri yana ana yawan amfani da shi wajen neman noman Gero, Dawa, Masara da kuma wake idan aka bar shi ya ruɓa sosai yana inganta ƙasa kuma yana hana zubewar ƙasa me albarka na biyu a na biyu kashain Kaji, yana da ruwan sinadarai da wanda ke taimakawa wajen haɓaka ganyen shuke-shuke da ƙa da furannin amfanin gona ana amfani da shi a noman Albasa, Tumatur, Barkono da kayan lambu??

Shuke-shuke da ganyen da ake amfani da su matsayin takin halitta a ƙasashen da ake noman gargajiya da na zamani manona suna amfani da wasu shuke-shuke da ganye don ƙarawa ƙasar sinadarai da kuma kareta daga gurɓacewa waɗannan shuke-shuke suna taimakawa wajen haɓaka gorbin amfanin gona ba tare da amfani da da takin sinadarai me illa ba? na ɗaya ganyen shuke-shuke masu ƙara ganyen shuke-shuke masu yin kore waɗannan ganyaye suna da yawan Nitro suna da yawa wani sinadari wanda ke taimakawa wajen girman shuke-shuke, na ɗaya: ganyen wake da waken suya shuke-shuken wake da farin wake da waken suya suna da ikon ɗaukar wani sinadari daga iska su ajiye?? na biyu, ganyen turare idan aka haɗa shi da ruwa a shafa a ƙasa yana hana wasu cututtuka da kwari ganyen dogon yaro yana hana kwari da masu cin shuke-shuke ana amfani da ruwan da aka jiƙa ganyen domin fesawa shuke-shuke, na huɗu, ganyayen da suke tsare?? daga zubewa waɗannan shuke-shuke suna hana ƙasa yin rauni domin kuma hana ruwa wanke albarkarsa, a ƙarƙashin na huɗun akwai ganyen ganyen biteba shi wannan ganye? ana shuka wannan ciyawa a iyakar gona domin hana ruwa zubar da ƙasa yana taimkawa wajen raƙe ruwa a jikin ƙasa ganyen Crotalaria yana ƙarfafa ƙasa ta hanyar ƙara wani sinadari da hana ƙora ta taso, na biyar amfani da ganyen itatuwa masu asahar, na farko akwai itacen Melina idan aka ƙone su ayi ashar suna ƙara Cotasiom a cikin ƙasa na biyu, ganyen mankwaro da goba suna ɗaɗawa cikin sauƙi kuma suna ƙarawa ƙasa sinadaran da suke buƙata???

yaya ti tasirin takin gargajiya yake idan aka kwatanta da takin sinadari takin zamani da na gargajiya suna da mahimmanci wajan bunƘasa anfanin gona amma kowanne fah da nasa anfanin da kuma illoli wasu manoma na anfani da na gargajiya saboda yana da kyau ga muhalli da lafiyar Ƙasa, yayinda wasu ke anfanida taki na sinadari domin bunƘasa anfanin gona acikin wannan bayanin zamu kwatanta tasirin waɗannan takuna gauda biyu a ɓangarori daban daban na daya tasirin takin garga jiya a anfanin gona takin gargajiya yana samuwa daga hanyar dabbobi wato idan sunyi kashi da nma tsira tsire da suka zube da ganyayyaki da kududdufi da sauran kayan ha number C rashin anfanin takin gargajiya yana ɗaukar lokaci kafin ya ruɓe sosai don haka ba'a don haka baya ba m sakamako da sauri kamar takin zamani a wasu lokuta yana iya zam da wari kokuma jawo ƙwari idan ba'a kula da shi da kyau ba ana buƙatar yawa sosai dan samun sakamako mai kyau wanda zai iya zama ƙaluɓale ga manoma ga masu masu manyan gonaki na biyu tasirin takin sinadari a anfanin gona takin zamani ana ƙera shi ne daga sina darai ana anfani da shi domin inganta girbin anfanin gona cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a karkashin wannan an sauke lambobi na farko shi ne number a, ingancin takin sinadari yana bada sakamako cikin gaggawa wsanda ke taimakawa wajan ƙarfafa girbin anfanin gona yana baiwa ƙasa sinadarai dai dai gwargwado domin ana iya lissafin wajan bada takin bisa ga buƙatar anfanin gona yana rege yawan aiki da ake buƙata wajan samar da taki idan aka kwatanta da taki na gargajiya B illolin takin sinadari ga muhalli yana iya haifar da gurɓatan ƙasa da ruwa musamman idan anyi anfani da shi fiye da ƙima yana iya lalata sinadaran ƙasa bayan dogon lokaci wanda zai rage ingancin ta yana iya kashe ƙwayoyin hallit tu dake anfani da ƙasa kamar su tana da sauran abubuwa masu inganta ƙasan number C rashin anfanin takin sinadari idan anyi anfani da shi sosai zai iya zama illa ga lafiyar mutane da kuma dabbobi wasu lokuta yana iya gurbata kayan abinci musamman idan sinadaran takin suna shiga cikin ciyayi da kayan lambu sai na uku kwatanta takin gargajiya da takin sinadari a saurin aiki takin gargajiya yana aiki a hankali amma takin sinadari yan bada sakamako cikin gaggawa sanan sai awurin ƙarin sinadarai a ƙasa shi takin gargajiya yana bunƙasa ƙasa a hankali saidai kuma shi takin takin sinadari yana bada sinadarai MMA ZAI IYA LALATA ƙASA a dogon lokaci ollar muhalli takin gargajiya bashi da illa amma taikn sinsdari kuma yana iya gurbata ƙasa da ruwa sai awurin tsada takin gargajiya sauƙine domin ana iya samun shi daga dabbobi datsre tsire ki ɗaya

Shin ansa mu sauyin ƙasa um tun bayan amfani da takin gargajiya? A lokutan baya, manoma da yawa, sun dogara ne da aiki, na sinadari domin bunƙasa amfanin gona. Sa dai um bayan an fahimci illoli, da takin na zamani ke haifarwa ga ƙasa da muhalli, mutane sun fara komawa ga amfani ga amfani da taki na gargajiya. Wannan ya haifar da sauye-sauye masu yawa, da acikin ingancin ƙasa da yadda amfanin gona ke girma. A cikin wannan bayanin, zamu duba sauye-sauyen da aka lura dasu tun bayan amfani da taki na gargajiya da yadda [ake shaf] um hakan ke shafan noma da muhalli. Na farko na ɗaya inganci ƙasa bayan amfani da takin gargajiya. Kafin fara amfani da taki na gargajiya ana iya fuskantar matsaloli kamar haka: ragewa ko rushewar sinadaran ƙasa, kassara ƙwayoyin halittu da ke taimakawa wajen inganta ƙasa. Samar da ƙasa amfani da taki na gargajiya ya sauya waɗannan matsaloli ta hanyoyi daban-daban Lamba A: um Ƙarin danshi a ƙasa, takin gargajiya, yana ƙara danko da laushin ƙasa yana hanata yin tauri ko bushewa da sauri. yana taimakawa wajen riƙe ruwa acikin ƙasa. wanda ke taimakawa wajen girman um shuke-shuke a lokacin rana. Wannan sauyi yana sa amfanin gona yafi samun ruwa fiya da lokacin da ake amfani da taki na zamani. Lamba B: Ƙarin sinadarin gona. Kafin amfani da taki na gargajiya, sinadaran ƙasan kaman: sinadaran ƙasa karragu sanoda yawan amafni da taki na zamani da baya cike giɓin da ke cikin ƙasa. bayan amfani da taki na gargajiyan sinadaran da ake buƙata suna raguwa ahankali-ahankali suna bada damar ƙwayoyin rubutu su inganta. Wannan yan ataimkawa wajen cigaban shuke-shuke ba tare da Numba C. Inganta tsarin ƙasa. Kafin amfani da taki na gargajiya, ana fuskantar matsalar ƙasa mai tauri wacce ke hana ruwa da iska shiga cikin ƙasa, yadda ya kamata. Bayan anfani da taki na gargajiya, ana ganin yadda ƙasa ke zama mai laushi, mai iya rriƙe ruwa da iska. Wannan sauyi yana iya sa um ganyayen shuke-shuke su zama kore sosai kuma su yi girma yadda ya kamata. Na biyu, rayuwar ƙwayoyin halitta a ƙasa. Ɗaya daga cikin manyan sauye-sauyen da aka lura bayan amfani da takin gargajiya shine: ƙaruwar rayuwar ƙwayoyin halitta a cikin ƙasa. A ƙarƙashin haka an sauke lambobi akwai A, um ƙarin yawan sinadarai ƙwayoyin halitta, Kafin amfani da taki na gargajiya, ana fuskantar matsalar um rashin yawan wasu ƙananan halittu masu amfani da ƙasa bayan amfani da takin wannan bushewa cikin sauri. Bayan amfani da taki na gargajiya, amfanin gona yana girma da kyau um ya kuma fi ɗaukar lokaci kafin ya bushe. Wannan sauyi yana tabbatar da cewa taki na gargajiya yana inganta ingancin amfanin gona, fiye da taki na zamani a wasu lokuta. Numba B: Ingancin launin ganye da furen amfann gona. Kafin amfanin da taki na gargajiya, wasu shuke-shuke, su na da matsalar rashin um korewa sosai, da yin fari bayan amfani da taki na gargajiya, an lura cewa, ganye sun fi um kore kuma huranni shuke-shuke suna fitowa da kyau. Wannan yana nuna cewa taki na gargajiya, yana bunƙasa sinadaran um da ke taimakawa um shuke-shuke da kuzari um su samu kuzari daga rana. Na huɗu: ingancin ƙasa a lokacin rani da damina Bayan

Shin takin gargajiya shi yafi takin sinadari tsada? ko arha? A fannin gona, amfani da takin zamani da na gargajiya yana da matuƙar tasiri wajen haɓaka girbin girbin amfanin gona sai dai ɗaya daga cikin muhimman abubuwa manoma ke la'akari dasu shine tsadar taki. yawancin manoma suna tambaya shin taki na gargajiya yafi taki na zamani tsada ko arha? A wannan bayani zamu kwatanta tsadar takin gargajiya da taki na sinadari ta fuskoki daban-daban. domin a fahimci wannene mafi saukin samu da amfani ga manoma. Na ɗaya, samuwar taki da tsdarsa. um Idan ana maganar tsadar taki abu na farko da ake dubawa shine yadda ake samun taki da wahalar da ake sha wurin samar da shi. A ƙarƙashin haka, an sauke lamba Na biyu, farashin a kasuwa. A kasuwanni da dama, farashin taki na zamani, yana cigaba da hauhawa saboda dalilai kamar haka: ƙarancin kayayyakin sinadarai a duniya, tsadar kayan aiki da ake amfani dasu wajen samar da taki ƙarin buƙatar taki a kasuwannin duniya. A gefe guda, taki na gargajiya, bayi da irin wannan matsalolin sosai. Domin manoma da dam suan iya haɗa shi da kansu. Baya buƙatar manyan injina, ko kayayyakin sinadarai masu tsada don samr dashi. Baya buƙatar dogo sufuri, domin ana iya smar dashi a kusa da gonaki. Misali, a wasu kasuwanni buhun taki na zamani, na iya kai wa dala 3- zuwa dala 50 ko fiye. Yayin da taki na gargajiya yake iya kasancewa cikin dala biyar zuwa dal sha biyar idan ana saye. Idan manomi yana da dabbobi, yana iya samun taki na gargajiya kyauta. ?]

a wasu al'ummomin da akwai tsirai da akwai tsirai da aka haramta noma saboda dalilai daban daban ga wasu daga ckin dalilai dake tsirai su zama haramun ko aka hannoma su na farko dalilai na addini a wasu wurare addni na han noma wasu addini na hana noman wasu tsirai da ake ganni suna da alaƙa da tsafi ko mugunta misali ana iya shoka ganyen weewee ko wasu tsrai da ake anfani dasu wajan sihiri ko kuma maye to dole shuwagabannin addini su hana shuka ire iren waɗannan ganyayen na biyu dalilai na gargajiya al'adun gargajiya wasu tsirai suna da alaƙa da mugunta ko matsafa don haka ana hana wasu tsirai kamar man shanu da wasu ciyayi suna da illa ga lafiyar jama'a da dabbobi a wasu wuraren gwamnati kan hana noma wasu anfanin gona dan kare tattalin arziki da kasuwanci wanda hakan shine yafi daidai da zaman lafiya da kwanciyar hankali

akwai dalilai dayawa da yake sa a ke hana noma wasu tsira tsiran ga wasu daga ciki na farko yanayin ƙasa da yanayi wasu tsura tsaran basa girma a wurare masu zafi ko sanyi sosai ko kuma a ƙasar da bata dace da su ba misali kƙasa mai yashi ko ƙazanta na biyu ƙari da cututtuka wasu shuke shuke ba' a noma su saboda saurin kamuwa da cututtuka ko ƙwari da ke lalata su wanda hakan na iya yin illa ga anfanin gona na uku rashin al'barkan ruwa wasu tsura tsiran na buƙatar ruwa mai yawa wanda ba'a iya samar dashi awasu yankuna na huɗu dokokin gwamnati wasu ƙasashe suna hana noma wasu tsu sa'a